Ispoortii jechuun sochii qaamaa kan namni tokko qaama isaa jabeeffachuuf, bashannanaaf, ittiin sammuu isaa haaromfachuuf hojjetu ispoortii (sochii qaamaa) jedhama.

Kitaaba jechuunii kan dhalli namaa irraa dubbisee irraa beekumsa argatu, kan namoonni barreessanii bifa kitaabaatiin kaa'anidha. Gaazexaa jechuun immoo kan gaazexeessaan yookiin namni oduu dubbisu tokkoo barreessee jennaan namni odeeffannoo irraa argatu jechuudha.

Meehaalee miidhagaa jechuun jireenya keenya keessatti kan itti gargaaramnu akka qaamni keenya miidhaguuf kan nuyi godhanuu meeshaalee miidhaginaa jechuu dandeenya. Namni meeshaalee miidhaginaa hedduu godhata.

Hawaasa jechuun baayyina uummataa yookiin kan ganda tokko kan biyya tokkoo naannoo tokko gurmaa'inaan walitti dhufeenya uumee naannoo tokko keessaa jiraatudha. Maatii jechuunimmoo kan wal fuudhanii mana godhatanii haadha manaaf abbaa manaa ta'anii mana tokko keessajiraatanidha.

Uumama jechuun naannoo tokko keessatti uumamaan kan argamanii fi jiraatanidha. Naannoo jechuun bakka daangeffamaa bakka tokko yookiin kan biyya tokkoo jechuudha.

Hooggantoota bebbeekamoo jechuun hawaasa isaanii biratti kan beekaman gurroota kan horataniifi kan hawaasni isaanii jaalatu hawaasa isaanii keessatti wantoota gaarii ta'an warra raawwataniifi warra uummata isaaniif hojjatanidha. Isaan kun hooggantoota bebbeekamoo jedhamu.

Bineensota manaa jechuun nama wajjin kan jiraatan, kan manatti madaqan, kan mana keessa jiraatan jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo kan laga galan, kan bishaan keessa galanii fi kan namatti hin madaqnee fi addaan bahanii jiraatan jechuudha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun kan dhalli namaa ittiin barreessu yookiin ittiin waa tokko, waan yaade tokko, waan sammuusaa keessatti herrege ittiin barreessu (ittiin katabu) dha. Isaan kun gosa garaagaraatu jiru: kanneen akka qalamaa, dabtaras ta'uu danda'u.

Nyaata jechuun kan dhalli namaa nyaatee ittiin jiraatu yookiin jireenyasaa itti geggeeffatu jechuu dha. Dhalli namaa nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Nyaata nyaachuun keenya akka qaamni keenya cimu, anniisaa akka argannu, nu gargaara.

Biqiloota jechuun lafarratti kan argamanii fi uumamaan kan biqilanii argamanidha. Gosootni biqiootaa baay'eetu jira. Isaanis kanneen akka boqqolloo, gosoota biqiloota mukaa, gosoota midhaanii jennee addaan baasuu dandeenya. Kanaaf iyyuu biqiloonni gosoota gara garaatu jiruu jechuudha.

Ogummaa jechuun waan beekkumsa namni tokko qabu yookiin beekkumsa namni tokko dhuunfaatti gonfatee ittiin jiraatu jechuudha. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkooti.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota biqiltootaa ta'anii dhalli namaa kan inni nyaatee ittiin jireenya isaa ittiin gaggeeffatudha. Kuduraalee fi muduraaleen gosoota hedduutu jiru: Kanneen akka maangoo, kanneen akka muuzii, kanneen akka gosoota gara garaas ta'uu danda'u.

Hawaasa jechuun baay'ina uummataa ganda tokko keessa, biyya tokko, ardii tokko keessa jiraatu jechuudha. Maatii jechuun immoo bakka haati manaa, abbaan manaa wal fuudhanii mana tokko keessa jiraatan maatii jedhamu.

Hawaasa jechuun walitti qabama yookaan baay'ina uummataa naannoo yookaan biyya tokko keessa jiraatudha. Maatii jechuun ammoo warroota walfuudhanii haadha manaa yookiin abbaa manaa ta'anii mana tokko keessa yookiin bakka tokko jiraataniin maatii jechuu dandeenya.

Manneen dhugaatii jechuun bakka dhugaatiiwwan gosa garagaraa itti argaman ,itti gurguraman, fi manneen nyaataa jechuun bakka nyaati garaagaraa itti gurguramu, bakka nyaanni itti hojjetamu, jechuu dha.

Ogummaa fi Aadaa: Ogummaa jechuun wanta beekumsa namni qabu yookiin ogummaa namni gonfatee ittiin jiraatudha. Aadaa jechuun immoo sirna yookiin ibsituu saba tokkooti.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota biqiltootaa ta'anii kan dhalli namaa nyaatuu fi kan inni yeroo baay'ee itti fayyadamu dha. Kuduraalee fi fuduraaleen wantoota garaagaraaf nu fayyadu: qaama keenya ni ijaaru, ni cimsu, anniisaa nuu dabalu. Kanaafuu, kuduraalee fi muduraaleen jireenya dhala namaatiif barbaachisoo dha.

Oomishaalee suppermaarketii jechuun bakka meeshaaleen garagaraa giddu galaan itti argamanii fi kan nuti deemnee bituu yookiin irraa gara kuusaa sanaa fudhachuu dandeenyu, oomishaalee suppermaarketii jedhamu.

Geejjiba jechuuni waantota nuni itti gargaaramnee bakka tokkorraa bakka tokko ittiin geenyu kanneen akka karaa, ijaarsa gara garaa ta'uu danda'a. Konkolaataawwan jechuun immoo waan nuyi fayyadamnee yokin yaabbannee bakka tokkorraa bakka tokkotti ittin sochoonu konkolaataa jedhama.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa jechuudha. Sochii qaamaa jechuuni dhalli namaa sochii qaamaa ni hojjeta. Kan inni sochii qaamaa hojjetu immoo ittiin bashannanuuf, ittiin sammuusaa haaromsuuf, qaamasaa itti cimsachuufi.